Bootha qalamen tiyettiza lo7iza keetha giddon behuuphen karetha qoobe wothidi eqqida issi addey beettees iza sintherakka komppiterey xaraphen utti.

issi dunguza qoobe huphe bolla woththidanne dunguza koote may7i uttida addey beettees iza miyerakka kaassanchata shurabe mayida nam7u addeti dos

Dembba bessan uttidi aykko kathappe iita qorizanne uttidi shaayishe diza maca asati beettosona etikka huphen.

Gita gita mithati aadhe adhidi diccidayti beettosona issi macasiya qasse iza miyera booththa qamise mayeda dunguza qaca eqqadus

Salo medho qaalamen tiyettida sharay micetidi dees iza sinthanka eqqida daro ceega adde asati issife beettosona.

macasati karen tingo woththidi izan bashen aykko qommo shayshe uttidi doosona baggati qasse qoriza miisha do7es

kuwaase kaassa demban eqqidi diza gaamo dunguza koobe woththidi ba kushan toora oykkidi diza cima aawatinne eta miyera eqqida adde asati beettosona

Hippe gitanne dalga gidida keeththa giddon uttidi diza macannne adde asay doosona eta sintherakka issi macasay eqqadus

Gita keeththa giddon daro macanne adde asati issi medho shuurabekka maydi dizayti beettosona eta giddonka

gaamo dunguza qoobe huphen woththidi dunguza may7o may7di booththa gaabe may7idi toora kushen oykkida cima aawati beettosona

mitha garsan diza ku7aa uttada xaafashe diza issi macasiyanne izi sinthera naa idimmida issi macasiya doosona

dalga booththan daasettida daase garsan gaammo dunguza qoobe woththidi booththa afela mayidi toora oykkidi uttida ceega awati dosona

booththa qalamentiyetida gita keeththa sinthan gaamo dungu zakko te may7o may7idi tooranne gondalle oykkidi diza daro adde asay beettosona

xaraphe bollan daro muuzeti apileti beettosona etayu shonka diza oyden uttida ceega adde asay doosona

makina oge xanxan diza iita akafara baasishenne goyshe diza daro macanne adde asati beettosona

makina oge xanxaza baasishenne pitti giigissishe diza daro yelaga naytinne adde macatikka doossona

makina oge bollara daro parata toggidi yiza daro attuma asay beettees etikka ba kushen toora oykkidi huphezan dunguza qoofe woththida

Issi medho may'o maydi issi medho pooca qoodhen halida adde asati issi cugan uttidi beettosona eta guyerakka hara asati eqqidayti deettes.

Keehippe dhuma gidida bessan keeththa giddon maburaatey daro sora xompishe beettees gita giita pooqetikka doosona.

Keeththa giddon oyde bolla uttida booththa qoofenne booththa qalamen diza shurbe dunguzara dizayssa ma'ida issi ade

booththa sharan daasettida daase garsan oyden uttidi ha xeellishe diza daro ceega adde asati beettosona

Gita dalga addarasha giddon daro oydeti beettosona he oydezanka aadhdhe aadhdhidi uttididiza daro macatinne addeti beettosona

Keeththa giddon dunguzay iixettida xarapey beettees he xarappe bollaka dawutarey iskirtoy dees iza guyerakka nam7u addera issi macara uttida.

Keeththa giddon kaassanchata shurabe may7o may7idayssatinne may7onta asati issife shiiqi oyden uttidoosona.

Booththa qalamerati hettida dalga keeththa giddon daro oydetan uttidi diza macanne adde asati beettosona he keeththanka koronte.

gita dalga keeththa giddon keehippe qoodan cora gidida oydeti beettosona he oydezanka uttida macanne adde asay beettosona

Booththa sharan daasetti daase garsan oyden uttida salome dhoqoobe woththida daro ceega adde asati beettosona.

keeththa giddon booththa oydey deees e oydezan uttida asati beettosona issi addeyka maykirafoone oykkidi uttidi dees

Kuwasse kasanchata shaurbe mayida macanne adde asay keetha gigon utidi tobbe tobetishe de'sonna.

Hayssan solloy dumma dumma qommo woxen garssan hiixettidii iza yuushshon uukeththay uttidii dees

safede dumma dumma medho qalamera daddashe uttidayti daro qeeri qeeri maca nayti beettosona

daro shuchchati aadhdhi aadhdhidinne beettosona eta matanka aksume hawulte geetettizayssati beettosona

korojon dawutare yegga ba'a eqqida qamise mayida qeeri naya beettawus izakka ba kushen haaththa bomba oykkadus

Oyde bolla uttidi diza nam7u ceega aawati doosona etaska uttidi eta sinthara toho meeciza adde asay doosona.

Issi medho qalamen diza mayo mayidi diza daro qeeri qeeri nayti idimettiday sa7an eqqidaynne eta guyera ceega aawatinne aayeti doosona.

Qorqoro keeththa qala mentiyetti dayssi issi baggan de'ees ha baggara qasse hara keeththatikka beettosona keeththa karenka shuchy

Zumatana daagidi ekkida bessan issi paray bazokkan caana caanidi eqqidi ha xeellishe dees

Issi addey oyde bolla uttidi beettees issi macasiya qasse haaththe mastata bara oykkada iza kushe meecisawus

saafa bolla solloy mashshay miximixo barbareynne kere daaniza miisha bolla ashoy uttidi issife beettees

Daro mithati beettiza wora giddora duge hemettidi yishe beettiza booththa ooxa mayda ceeqadeti beettosonna.

Keehippe gita gidida zuma bollan daro mithati dicci gitatidaytinne maatay beettees he zumanka guuley dees.

keeththa giddon booththa qamise issi medho maydi issi macasiya oyden uttada dawus issi niya qasse izi miyera eqqada beettawus

Gita gitanne adussa mithati diccidi issife shiiqidi beettiza dalga woray beettishe dees garsarakka maatati doosona.

Aykoy bynata melidi matayka meli dhayishe dida bessan qeri qeri shutati betossona.

keehippe gita addarasha keeththa giddon karetha mayo maydi be kushe issino pude denthidi uttida daro macanne adde asay dosona

helanawus dumma dumma medhon tiyettidi diza miishay soha hugen hiixettides sohanka mabratey xompishe dees

Karetha ambasadere may7idi maburateti xompiza keeththa giddon eqqidi diza issi addey beettees

issi huphera malaxa addey maykirapoone kushen oykkidi eqqides iza miyerakka uttida macasya bettawus

wasa naas poo7o immanawu miish maaddiza miishay koronte shuboy birata bollara micettidi beettees

Maburaatey medhetiza haaththay teqettida gita simntoppe medhettida bessay dees he bessafe ha baggarakka wora yodettees

Keehippe denba bessan guutha guutha keeththe maliza miishati beettosona etappeka ha sinthe baggara issi addey eqqidibeette.

Salozan iray bukkana daagidi shaaray gabbidi beettees saanka mithati daroy beettosona.

Biratan medhettida koronte miishati beettosona eta sintharakka eqqidi diza issi ceega addey karetha may'o may'iday dees.

keeththa giddon ba cugan cugan uttidi bagay mobayle boshechi shedizaytinne haasayi shedizayssati beettosona

Gita micetida shara bolla xuufey deees he shara sinthanka be duunan maske woththida addenne macara eqqidi doossona.

Keeththa giddon keehippe qoodan daro gidida oydeti doosona he oydetanka uttidi diza asay beettosona

keeththa giddon eqqeda ba kushen maykirafoone oykkada diza issi aarise macasiya beettawus izakka be huphen qalametiyadus

Kehippe denbanne dalga gidida gaden daro santha murutay beettees qommorakka daro kaarote murutay beettees

Suqe gidon utidi diza issi ceega adey de'es he suqezanika dumma dumma qomo ushati samunatinee dumma dumma misheti de'osona .

keeththa giddon keehippe daro zo'o medho qalamen tiyettida daro oydeti beettetes he oydezanka uttida daro asay doosona

gita gita mithay beettes he mitha garsan eqqidi diza macanne adde asay beettosona eta guerakka daro makinati deettes

Lo7iza keeththa giddon be hu phenqoobe woththidi haasayiza daanishe eqqida issi addey deees iza guyerakka qasse issi addey uttidi haa xeellees.

Demba bessan eqqidi diza adde asati beettosonna etappeka nam7ati ba kushan warqata oykkidi do7osona.

Booththa qaalamen tiyettida pooqe keeththay beettees keeththa sinthankka eqqida daro makinatinne asati beettosona.

Goyettidi diza bessan eqqidi diza nam'u yela ga adde nayti beettosona eta guyerakka mithatinne pooqe keeththay dees

keehippe lo7iza booththa qaalamen tiyettida matan matan keexettidi diza pooqe keeththay beettees keeththa giddonka korontey xompishe dees

Gita keeththa garsan cugan cugan uttidi deiza asay beettosona etikka eta sinthan kaxaraphey booththa pooxa hixetid

Keexettidi diza keetha giddon eqqidi diza daro ceega addeti beettososna eta snthankka xaraphey beettes.

makina ogezara duge yishe diza issi lo'iza booththa makinay beettees iza miyeranne go'era iza motoretinne makinati beettosona

xeellanawu keehippe lo'iza geeydi diza gibbe gaaththan nam'u matan matan keexettida hooqe keeththatinne mithati aadhdhi aadhdhi beettosona.

keehippe lo'iza booththa qalamen tiyettida keeththe giddon adussa booththa xarapheynne xarapha yuushora uttida oydeti daroy beettosona

xeellanawus keehippe lo7iza keeththa sinthan eqqidi diza daro addenne macasay doosona

Peexetetha bollan diza issi gita pooqe keeththay de'ees iza yuushonka mithati de'oosona asayka eqqidi ooththizay beettees.

Keehippe lo'iza adussa gidida booththa qalamentihettida kooqe keeththay de'ees iza miyerakka gita mithibeette.

Issi asa naas duussas maadiza pooqe keeththay keehippe do7izay beettees iza sinthanka aadhdhe aadhdhi diccida mithati beettosona.

ximirte tamarstamari wursidi maraqetiza tamare nayti issi medho meraqa may7o may7di uttidinne eqqidi beettosona

akime keeththa giddon issi naya be naa idimmada de7awus izi sintharaka eqqidi diza asay beettosona

gita lo7iza keeththay dees he keeththa karen qasse eqqidi diza ceega nam7u macatara heedzdzu addetara beettosonna

heedzdzu haakimeti booththa koote maydi eqqidi doossona eta guyerakka daro dhaleti issife utti dos

keeththa giddon xarape bolla haaththey hayllandera safede bolla daabboy uttidaybettees heedzdzu addara issi macara daabboza qanxishe doosona

Dhaley bayzettiza keeththa giddon eqqada dhaleza bayzashe diza issi macasiya beettawus issi adde shanca bayidaykka dhaleza shamishe dees

keeththa giddon issife shiiqidi eqqida oyddu adde asatinne nam7u macasati doosona macatikka be duuna masken aaththida

ginben keexettida keeththa karen laxananne sharbe may7di eqqida macasati daroy shiiqidi doosona

Waykko qommo festaleppe medhettida miisha giddon suuthay de7ees he festale bolla laxafettida amaratha xuufe beeta.

Dalga oge bolla issife eqqida oyddo addetara issi macasera beettosona eta guyerakka makinati eqqidi doossona.

Keeththa karan gita gita mithati abebati beettosonna iza matanka eqqidi poto dendana daaniza cee gaadde asatinne macate

Gade giddon eqqidi diza asaynne uttidi issi addey puute tokkizay be kushen puute oykkida asatikka issife doosona

issi booththa koote maydi xaraphe bolla uttidi diza addey dees iza sinthenka diza komputereza bolla xaafishe beettees

Gaamo dunguza pooxa qoodhe bolla halidi eqqida ceega adde asatinne issi macasaya beettosonna eta sinthanka naa idimmida macanne adde asay dee

Heeththa karen eqqidi na'a be kushen idimmidi diza nam'u adde naytara etarakka eqqidi diza nam'u macasatara beettosona

Hakime keeththa issi macasiya ba naa kiyon idimmada uttada dawus akimiyakka narpe caddashe beettawus.

Booththa qalamentiyettida xeellanas kehippe lo'iza keeththay beettees keeththa sinthanka guutha gutham atakelte beette.

Zumatan adaagi ekkida bessara pude hemettishenne eqqidi xeelishe diza heedzu addeti deetes etappe haakkdikka issi Gita pooqet beettes

Booththa sharandasetida keeththa garsan keehippe daro qooday diza asay beettosona etappeka issi aaway booththa may7o may7di ba kushe micci eqqides.

dumma dumma medho qalamen tiyettida shara dees iza sintherakka eqqida karetha may7o may7da issi addey beettes

Denbanne dalga gidida gade gaaththan eqqidi diza gaammo dinguza pooxa qoodhen may7ida daro ceeygadetibettettes

makina oge miyeera diza wora matan eqqidi haasayishe diza oyddu ceegadessara issi macasera beettosona

ogera duge yiishe diza ne pude biza daro macanne adde asati doosona ogeza xanxanka daro makinati eqqida

Siminton ooththetidi pude salo bishe diza gita miishay beettees iza yuushonka aadhdhi aadhdhi diza mithati beettosona.

keehippe lo7iza booththa qalameninne burjuqon keexettida keeththa giddora diza xuntha ogera himettidi bishe diza daro adde asay beettosona

gita aafo tana daa gidi aapo bollan simntora medhettida genbey beettees he keeththafe ya baggara worati doossono

haykkoy baynta bazzo bessan awa xunxiza so laare giza miishay micetishe dees asaykka eqqe

Keehippe dalganne denba gidida bessan daro matan matan keexettidi beettiza asa duussa keeththati beettettes eta matanka gita gita mithay doosa

oge duunan dizaa bessan diccida gita gita mithati aadhdhe aadhdhi beettosona eta garsanka cili loo maatati diccoosona

Makina ogey beettees iza guyerakka simmintoninne biratan birrddettida birddynne keethay beettees

Keehippe dembbane dalgga gidida gadezan goggiza haathay beetes he gadezanka haathay aadhi aadhi diza mithay beettees

Geeththa giddon xara7e bolla uttida maykirapooney beettees he baggara qasse daro oydeti uttidi beettosona

keeththa giddon oyde bolla uttidi beettiza issi aype bolla manaxire woththida addezi dees iza sinthanka komputerey beettishe dees

keeththa karen eqqidi diza issi ceega aaway beettees izikka zo7o koote may7di eqqides iza miyerakka asay eqqidayti beettishe doosona

tamarathora xuufey xaafettida sharan qasse tophiya bbandiraynne dugeha tophiya bandiray si7ilenxa saaleti uttides

kifile giddon haakki haakki diza oyden uttidi diza asay ba kushan warqatara iskirtora oykkidi xaafishe beettosona

Gita xili lo mitha sinthan eqqida gaammo dungu za qoobenne koote maydi diza ceega adde asay doosona.

keeththa giddon oyde bolla uttidi diza issi cey gaaddey ba kushen maykirapoone oykkidi karetha may7o may7ti beettees

makina oge xanxandiza iitanne makina ogezappe iita pittishe eqqida daro maca asati ba kushen pito oykki doosona

Aspalte oge bollara pudenne duge hamettiza asatinne daro bajaje makinati doosona.

gita gita pooqe keeththati matan matan dizay beettosona he keeththata sinthara efiza ogen iita caanidi biza makinaynne gaarey beettees

Makina oge bollan be kushen pito oykkidi pittishe eqqida daro macanne adde asati doosona eta guyerakka gita gita mithati beettosona

Ogeza bollan eqqidi pitora iita pitishe deiza daro macanne adde asati beettosona.

Keehippe dalga gidida bessan makinay ehidi iita qolida so7an daro iita shiiqidi beettees.

makina ogeza pe iipa pittishe diza be huphen pooxa maydi diza daro macasatara adde asatara pittishe beettosona

issi macasiya keeththa giddon oyden uttada be ayfeza bolla maashine wothada ha sinthe xeellashe beettawus.

Misile bollan payda matooqay beettees iza miyerakka eqqada booththa shurabe mayada bessiza macanaya beettawus.

Kifile giddon booththa xaraphe bolla dawutare wothada uttada diza issi aarise yelaga macca naya beettawus.

geeththa giddon madireeke bolla maykirapoone uttides iza guyraka eqqida issi karetha may7o mayda addey beettishe dees

Xeellanawu keehippe lo7iza keeththa giddon eqqidi haasayishe beettiza nam7u addera issi macasera de7oosona.

Booththa qalamentehettida keeththa giddon uttidi aykko miisha bochechchishe diza oyddu yelaga adde nayti beettosona.

Keetha giddon hessi ayfe bolla manaxxire wothda yalaga na7ay maashinezas gyera eqqidi iza sinthen diza asata aykko qommoyootes

Issi medho mayo mayidi issi medho booththa laxana huphen xaaxidi kushen guufe oykkidi salpera eqqida daro asay beettettes

Keehippe xeellanawus lo7iza keeththa giddon tophiya kawora hara kare dere kawora eqqidi ba kushiyan misile oykkidi doosona

peeththa giddon keehippe daro macanne adde asati uttidi doossona etikka banta kushan ababa oykki beettosona

xilulonne galal'o qalamen tiyetida keeththa eqqidi be kushen maykirapoone oykkidi aype bolla manaxire woththida addey beettees.

booththa qalamen tiyettida keehippe lo7iza keeththa giddon nam7u addeti oyde bolla utti dosono eta guyerakka nam7u bandiray beetes

gaamo dunguza koote may7idi dunguza pooxe qoodhe bolla halidi kusha baqqishe eqqida ceega adde asay daroy doosona

simnton keexettida keeththa sinthan efiza ogera booththa may7o may7di bayndira kushen oykkidi salpen yiza daro asay beettosona

dalga keeththa giddon be oyden oyden uttidi warqata bolla xaafishenne siy shegiza daro ceega macanne adde asay beettosona

Ceehippe lo'iza keeththa giddon be oyde oyde sinthen eqqididiza daro ceega adde asay beettosona.

Bootha qalamentiyettida keeththa giddon bayndiray eqqidi dees iza miyerakka issi macasiya ayfe bolla manaxire wothada oyden utta dawus

daro macanne adde asati issi medho giste merqedi daaniza shuraba maydi yanxilla kushen oykki beettosona

Hodhiya kawura hara akare dere kawura sarothetishe keeththa giddon eqqida eta guyerakka misile beettees.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon oyden uttidi xaraphe bolla mobayle maxaafanne haylande wothi uttida issi addeybettees.

Loyza ketha gidon oydezzan cugan cugan utidi ,araphe yushon daro macanne adde asati betosonna.

keeththa booththa qalamera tiyettidi dees he keeththa giddon qasse nam7u booththa qamise may7ida mac asati idimettidi eqqida

issi keeththa giddon uttidi komputeren xaabishe diza issi addenara iza sinthan eqqida macanne adde asatara beettosona

Xeellanawus keehippe lodiza keeththa giddon be oyden be oyden uttidi komputeren xaafishenne xeellishe diza macanne adde nayti beettos.

keeththa giddon nam7u macasati baynta kushan maxaafa oykkidi xaraphe guyera eqqida heta guyerakka nam7u qommo bayndiray beette

Keeththa giddon xara7e bolla komputerera mashinera beettees izanka utti xaafiza issi yela ga nay dees sintharakka daro asay eqqida.

keehippe gita dalga keeththa garsan uttidi be oyde kath miza daro macanne adde asay beettosona

Dembba bessa daro maccanne adde kuwaase kassanchchati issi medho mayonne qoodhezan medaala aathidi beetoosona.

shara bollan xuufey xaafettidi beettees iza sintharakka eqqidi diza heedzdzu yela ga maca nayti beettosona

Keeththa giddon uttidi diza daro poliseti beettosona ettikka bentta kushen dawutarenne iskirto oykkida

makina oge bolla xanxan eqqida daro tirapike poolise addenne macatinne hara ettara diza asati beettosona

keeththa giddon oyden uttidi diza issi polisey beettees iza sinthanka xaraphe bolla keehippe daro maykerapoonetinne mobaylleti beettosona

Keeththa sinthara efiza ogezan laxana may7idi yanxila oykkidi yexidi bisha asay daroy beettees

Qorqoro medhettida keeththa garsan uttidinne eqqidi disa daro polisetinne dunguza may'o may'da cee gadeti beettosona.

Qala mentiyettida keeththa giddon uttidi diza nam'u poliseti doosona issi poliseza sinthanka komputerey beettees.

tophphiya yuushowa naagiza poliseti issi medho mayo mayidi wurikka be kushen massara oykkidi eqqidosona

Keeththa giddon masoben uttidi diza daabboy deees he daabbozakka qanxishe diza polisetinne hara asati issife beettosona.

keehippe dalga addaraasha keeththa giddon uttida daro macanne adde poliseti beettosona

Keeththa giddon daro topphiya poliseti oydezan uttidi beettosona eta sinthanka xaraphe bolla.

Xuma bessan tirapike poliseti sa'an toho bolla uttidi ay qommo eti oottizakko oottiza miishay eretees.

iray bukkin boqatida bessa eqqidi diza daro adde asati beettosona eta guyerakka gita gita mithay beettees

lo7iza keeththa giddon keehippe gita xarapphe yuushon uttida daro asati doosona heyasatikka maxaa dawutaran xaafishe betosona

Keeththa giddon oyde bolla uttidi maykirapoonera haasayishe diza karetha suufe may7omayida tophiya kawoy beettes

sharaninne qorqoron kamettida matha kooththay mitha bolla uttida bessay beettees iza miyerakka gita gita mithati beettosona

keehi dalganne demba kidida horphiley uttiza bessa eqqidi diza oyddu cee gaadetti beetto suna eta guedakka horphiley dees

Keeththa giddon uttidi warqata bolla xaafishe diza nam'u ceega addeti doossona eta guyerakka nam'u qommo bandiray beettees

Keeththa giddon keehi daro gidida booththa oydeti beettosona he oydeza bolla uttidi diza daro macanne adde asay doosona

gita gita mitha garsan huphen qace qacidi booththa qamise may7di be kushen warqata oykkidi eqqida daro macasati beettosona

heeththa giddon ziqqa gida oydan uttidi benta sinthan katha dumma dummay payfe qommota wothidi diza daro oyddo asay doosona

Booththa qalamezara tiyettida keeththa giddon tophiya bandiray beettees bandira miyerakka tophiya kawo oyden uttidi dees.

karetha kootera giddora qasse booththa may7o may7di tom7iya kawo uttidi maykirapoonen haasayishe beettees

Keetha giddon daro ceega addeti beettosona etikka qamise mayidi eqqida eta sinthan ushatinne kathati beettoosona.

Tophiya kawoynne hara kare dere kawoy issife eqqidi haasayishe doosona eta guyerakka dumma dumma bandirati beettosona.

Denba bessan aadhdhe aadhidi diccida mitha garsan uttidi diza keehippe daro qoodi diza yelaga adde asatinne cima aawati beettosona.

Gade giddon eqqidi be kushen dawutaren oykki xaafishe dizaytinne etamatara mela eqqida asay daro ceeygadeti beettosona.

keeththa giddon uttidi diza daro maca asati doosona etikka eta sinthan diza katha maanawu kushe yeddishe bedosona

gita gita booththa qalamentiyettida lo7iza matan matan keexettida daro pooqe keeththati beettosonna

Keeththa giddon tophiya bandiray beettees iza sintherakka eqqada diza issi ceeyga maca aaya bettawus.

urqay dizayssa sintha go7era eqqidi kushe idimmidi xeellishe diza daro ceega adde asati beettosona

keeththa giddon xaraphe bolla keeke wothidi qanxishe eqqida daro ceega awatinne macasati beettosona.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon nam7u ceeygadeti ba kushen maxaafa oykkidi karetha may7o may7di eqqida

keeththa giddon booththa xaraphe yuushon uttidi beettiza heedzdzu ceegadetara issi maca seera doosona xarapheza bolla kade

keeththa giddon keehippe qoodan cora asati oydeza sinthan eqqidi doosona sinthen nam7ati uttidi

Giya giddon mithan sharaqa phidi iza garsan dumma dumma asa naa qumas maaddiza miisha bayzishe uttidanne shammiza macasati doosona

geeththa giddon eqqida keehippe daro macanne adde asati beettosona etikka ba zokkoninne ba kushen shanca bayidie

issi gita zo7oninne galal7o medhoqalamenti yettida adussa makinay beettees iza giddonka daro asay doosona

Makina ogezara puddenne duge biza makinay beettees issi makinazikka daro boorata caanidi efishshe de'ees

oge bollan eqqidi kushe dimmidi dizaa daro addenne maca asay beettosona eta gu7era mithatinne keeththati doossona

Giya giddon banta sinthan madabara micidi iza bolla muuze shukare dono bayzishe diza macasati beettosona.

shoorey duge bishe beettees he shooreza miyerakka aadhdhidi biza adde asatinne issi zo7o koote mayda macasiya beettos

Keetha karen yuushan uttidi dizanne wodhi uttidi diza daro adde asatinne essi maccasiya doosona

Qorqoro keeththaa keexeththidayssa giddon suuqeti beettosona; he suuqeta sinthara pudenne duge hemettidi bishe diza daro maccanne adde asay beettoosona.

oge bollara pudenne duge hametishe dizanne zal7iza asay beettosona issi macasiyakka uttada shunkuruto bayzashe dawus

Makina oge bollan issi makinay keehippe daro asaa caanidi qassika bollarakka daro asay uttidi bishe de7ees.

denba bessan mitha bollan kaqeti diza daro qoobeti beettosona qasse micetidi diza dumma dumma medho pooxatikka deettes

Gita dalga keeththa giddon cora oydeti doosona oydeza bolla uttidi dawutaran xaafishe diza macanne adde asay beettosona.

Gita soho giddon oyden uttidi be kushe dhoqu istidi uttidi telebizhine bolla kuwaase kaassa xeelliza asati beettosonna.

oge bollan diza koronte shubo giigissishe diza issi addey deees izarakka ooththizayssati arati kabetosona

dhumaara bajaajey xompidi bishe de7ees he bajaje makinaza giddon uttida issi ceeygara yelaga addenara doossona

zumaynne guutha denbattana daaggiza bessay beettees he bessanka gita gita mithatinne maatay doossona issi adde naykka tophiya bandira mayi eqqidis

zumati ekkiza bessan issi medho shurabe may7di idimetti eqqida heedzdzu macasara issi addenara beettosona.

Gita mango mitha bolla deysha kaqqidi shukishe diza issi addeynne izara eqqidi shukkiza nam7u asati beettosona

keehippe dalganne denba gidida gadezan aadhdhi aadhdhidi diza daro mithatinne maatati beettosoona

gita zumay beettees he zumanka adhdhi adhi diccida mithatinne maatati beettosona ha sinthara qasse booththa shurabissi medho may7ida asay beettosona

Keehipe gita shoorey beetes shooreza miyerakka gita gita shuchati doosona he shucha bolla uttida issi yelaga maccasiya de7awus.

hu7oyshan birdettida keeththape ha keza she eqqida issi yelaga macasiya dunguza pooxa mayada beettawus

Gita qorqoro keeththaza dan7on maata keeththay dees he keeththa amatanka qasse yanxila daaniza miishay beettishe deees iza sinthan eqqida naytikka doossona.

gita aafo bessara duge goggidi yishe diza shoorey beettees he shooreza giddonka shuchchati aadhdhe adhdhi beettosona

asay booththa shurabenne booththa qoobe may7da asay be sanen bessanen katha ekkidi bishe doossona

issi medho shurabe mayidi issife idimettidi eqqidi diza heedzdzu yelaga maca nayti beettosona

gita shuchcha gongolo garsan diza bessan eqqidi diza keehippe darokkodaan gidida macanne adde nayti beettosonna

Daro gita gita mithati dicci di diza bessay beettees he bessarakka efiza ogen eqqida issi paaranja addey beettees

Gita gongolotana eqkida bessan booththa shurabe may'di be kushe micidi eqqida oyddu yela gadde nayti beettosona

Gade giddora emettidi bishe diza ceega ceeyga adde asati doosona eta guyeranka gita mithay beettishe dees

issi yela ga maca naya ba kushin xaafettida warqateya daaniza maxaafay oykkada booththa maymaya eqqadus

Gita afo bolara duge gogishe diza hathay bettes he afoza garsa eqida botha mayo mayida adde asay dosona.

Wolqamanne gita mithati betosona he mithata garsan qa shuchay keletidaysa garssan utiditi diza nam'u macara issi eqira ddera dosona.

makina huphen kezidi eqqidi dizanne uttidi diza booththa shurabe issi medho mayda macanne adde yelaga nayti doossona

Mithan birdettida birdafe geeshshan diza ogen eqqidi ne uttidi diza daro yelaga macanne addeti issi medho may'di doosona.

keehippe dalqa gadezan eqqidi beettiza maca asatinne adde asati doosona eta guyerakka mithay beettees.

issi yelaga adde naay mithan medheti dawaza bolla uttidi gaammo dunguza pooxa maydi a xeellishe dees

Keehippe daro ceega adde asay bagay booththafo xamaydi toora oykkidi sa7an uttidi doossona.

makina ogezara pude bishe diza issi gita makinay beettees ha ogeza pinthan qasse oyde bolla uttidi diza daro adde asati beettosona

ooththoso keeththa giddon issi macasiya oyden uttada xarape bolla dawutara wothada xaafa shi dawus izi sintherakka issi aaya uttadus

issi adde dizayssi xaraphe matan uttidi xaafishe dees issi macasiyakka komputeren boshechchashe dawus izeta yuushonka eqqida daro asay doosono

keetha karen oyde bolla uttidi xaraphen dawutara wotti xaafiza nam7u addetara eta sinthankka eqqidi xaafissiza asatara doosona.

Booththa sharay garsan uttidi xaafishe diza macanne adde asay beettosona eta sintharakka eqqidi diza yela ga attuma nayti doosona

denba bessan daro ceega ceegaawati huphen qoobe woththidayti sa7an uttidi doossona issiaddey ka7etan sinthen eqqidi haasayiza daanees

Tamare nayti tamare keeththa kifile karen eqqidi doossona eta sinthanka issi macasiya uttadus etikka be kushen dawutareza oykkida.

Phorqoro keeththa qalamen tiyettidayssa sinthan diza mitha garsan eqqidi ne uttidi diza keehippe daro asay doosona.

kuwaase kaassa denban kuwaase kaassanchati issi medho may7o may7di beettosona etappe qommo baggara qasse daro asay eta xeellishe deettes

keehippe dalganne denba gidida bessan booththa tokando may7o maydi isporte ooththishe diza daro nayti doossona

Kuwaase kaassa denbay beettees he denbanka kaa7iza heedzdzu kaassancha yelaga adde nayti deettes denba gaxanka woray beettees

kuwase kaassa denban ka7ishenne woxxishe diza nam7u cuga kaassancha nayti beettosona etappeka issoy zo7o qonxara shura bera may7ides

Kuwaase kaassa denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati beettosona eta guyera qasse gita gita mithay beettees.

denba bessan daro asay aadhdhi aadhdhi eqqidi beettosona etappe ha sinthe baggara qasse oyddu addeti daabboza qanxana daanishe eqqida

Keehippe gita dalga kuwaase kaassa denban wodhdhi uttidi diza daro kuwaase kaassanchati doosona etaka xeeqqi xeelliza daro asay betosona

kuwaase kaassa denban eqqidi diza issi medho zo7o qonxara zo7o shura bera may7ida issi cuga kaassanchati beettosona

kowaase kaasa denban kaasanchata daggafiza asay uttiza bessan daro asay uttidi waassishe betosona

kowaase kaassa denban kaassa ka ishe diza nam7u cuga kaasanchati beettosona issotikka zo7o medho may7o maydi doosona

biratappenne simntoppe medhettida asay uttiza bessan uttida yelagan oyddu attuma nayti doossona

Issi cega macasiya be huphe lalada maygaponne oyqada hasayashe ha xelada betawus.

wora giddon gita gita mithati beettosona he woranka qasse maashiney mitha qanxishe beettes issi addeyka mitha oykkidi dees

haysa nus dhuma wodeyan xompidi omarsara hamettanawu koshshiza miishay karethanne zo7o qalamentiyettida baatire beettees

Dumma dumma medhera diza tamare nayti xuufes go7ettida irssaaseti issipe shiiqidi beettoosona

dumma dumma medhoqalamen tiyetida asay warqata gelthidi xaafanawu dawutare medhiza miishay beettishe dees

Asa nayitas ushshas maaddiza juuse giza miisha medhiza maashinezay beettees. Izanka burtukaaney

Makina ogezan eqqidi diza issi medho daro makinati beettosona eta sintharakka eqqidi diza asati doosona

oge bollara duge simmidi eqqida galal7o medho qalamentiyettida daro makinati salpera salpera beettosona

oge duunan keexettidi beettiza issi pooqe keeththara iza miyera hara keeththay dees he ogezanka nam7u motoreti beettishe doossona

Makina ogeza bollara duge hare gaareza laagidi yizanne hare gaareza zokkon uttida asay beettishe doossona

Keehippe dalganne gita gidida abba bollan uttida daro kafotara issi wogolora loosonna

keeththa giddon karetha ambasadere may7idi maykirafoone sinthan wothi uttidi haasayishe diza ceega addey beettishewe dees

Keehippe dalga gidida makina ogezara saykile issi medho laaggidi dugeyishe diza cee gaadde asati beettosona eta guyerakka daro asay dooso

Makina bollan issi tophiya poliseynne qasse ola masaray beettosona eta guyerakka gita keeththay dees.

Keehipe gita makinay ogeza bolla eqqidi des;he makina bolla kezanawu shiiqidi makina matan eqqidi diza daro maccanne adde asay beettoosona.

seehippe adussa makina ogezara ha yishe beettiza gita caana makinay dees iza miyerakka gita gita mithati beettosonna eta

matan matan keexettidi diza daro pooqe keeththati beettosonna eta sinthara diza ogezan pude duge hamittiza asaynne makinay bettees

Oge bollan eqqida issi bajajey dawus he bajajjey bolla zempidanne uttidi diza adde nayti beettosona.

Makina oge bollan keehippe daro issi medho qalamenti ettida issi medho makinati salpen daroy beettosona.

Makina oge bollan issi medho salo medho qalamentiyettida daro makinati salfera gishe doossona.

Oge bollan eqqida issi addeybe uphe bolla qoope sharbe xaaxidi kallon kuttota kaqqidi be hashen wothidi eqqidi beettes.

Qorqqoro keetha karen efiza ogen uttada laaggidi efiza miishara bashe diza issi aayiya beetaws

booththa zo7onne cililo qalamen tiyettida gita baabure giza makinay beettees izikka

oge zara issife hemettidi ha sinthe yishe beettiza be huphen baggay qoobe woththida daro ceega adeti beettosona

Keehippe dalga gidida makina ogezan bishenne eqqidi diza daro makinatinne izeta miyera himettiza asati doossonna

keehippe gita pooqe keeththay beettishe dees keeththa sinthanka mithati dooso na ogey dizayssara pude bishe diza makinay beettees

huphen issi medho qoobe danizayssa woththida saykile laaggiza daro adde yela ga nayti beettosona eta guyerakka pooqe keeththay de'ees

xeellanawusinne daanawu keehippe asa naas inje gidida lo7iza pooqe keeththay beettees e keeththaykka keehippe adussa

Keeththa giddon lo7iza soofay xaraphey qasse quma miza bessay televishiney beettishe dees.

Keexettidi wuro bolla diza gita pooqe keeththay beettees iza sinththanka doorettida biittatinne asay hamettishe beettosona

ogeza matan keexettidi pude aduqida pooqe keeththay beettees he keeththayka qalamey tiyetibenna iza sintherakka ogey dees

Keetha giddon oyden uttidi issife haasa7ishe diza nam7u maccasatara issi addezara beettoosona issiniyakka bba kushan iskkirtonne warqqata oyqqadus.

keehippe gitanne dalga gidida keeththa giddon daro asay eqqidi cugan cugan beettosonna eta

Keexetidi pude beeththa bollan diza adussa hooqe keeththay beettees keeththa sinthaninne miyara gita gita mithati beettosona

matan matan keexettidi beettiza lo'iza pooqe keeththay deees. iza sintharaka pude efishe dugekka efiza makina ogey beettees.

Keehippe lo'iza pooqe keeththay darajay karatha qalamenti hettidi beettees keeththa giddonka issi addey hamettiza malees.

timirte wursidi mereqa maraqetishe diza daro tamareti karetha kotanne karetha qoba huphen wothidi ababa idimmidi eqqida

Kifile giddon be7oyden be oyden uttidi patana ooththishe diza daro macanne adde tamare nayti beettosona.

keeththa giddon issi medho shuurabe may7di issi medho gurde may7di uttidi diza nayti beettosona eta guyerakka

Bita pooqe keeththa sinththan diza bessan eqqidi diza daro nayti beettosona etta giddonka issi macasiya maykirapoonera hasa'ashshe eqadosus

mata matan diccidi gitatidi beettiza mitha garsan daro adde asay borsa goochchishenne zokkon bayidi eqqidayti beettishe doossona

Keeththa giddon daro maxaafa qommoti beettosona he maxaafa sintharakka eqqidi maykirapoone kushen oykkida ceeyga addey beette.

geeththa giddon daro maxaafati doorettidi xaraphe bolla beettosona heta sinthanka eqqida heeththu ceega addeti doosona

Denba besan adhi adhi dicida mithati betosona daro macanne adde asati eqidaynne utiday bettes.

Tamare keeththa kifile giddon booththa shura bera bollara karetha maydi urtidi tamari shediza macanne adde tamare nayti doosona.

qorqorol birdan birdettida gibbe gaaththan denba bessan biittan uttidi ka7iza daro macanne adde qeeri nayti bettosona

makina oge bolla eqqida issi ase caanniza booththa qaalamen tiyettida makinay deyawus iza sinthenka issi addey eqqidees

makina ogeza bolla eqqidi diza issi booththanne karetha qalamen tiyettida makinay dawus izi miyerakka tirapike polisera issi addera eqqida

Makinay oge bollara bishe diza Guyenne sinthe beettiza namuu makinati doosona he ogezapee pude baggara qorqqoro keethati daro doosona

Makina ogeza bollan oga ooththiza makinazi haykko qommo cuuyisi sheefude bees iza miyerakkaessi addey duge ishebettees.

oge duunan shaeynne tukke bayziza bessan keehippe daro oydey uttidi beettees eta sintharakka diza ogan makinati beettosona

Ogeza miyera diza bessa goyshe diza issi goshsha makinay beettees iza miyerakka eqqidi ooththishise diza issi addeydee.

Ogeza goydi giigisishe diza dozore makinay nam7ay beettees iza sintharakka qasse issi adde eqqidi beettees.

Mithan yuushoy shupon direttida dirsa gaaththan ushshas go7iza bomba haaththay dees hessaka duuqiza nam7u macati doos

teehi xuntha ogera yishe eqqida issi makinay beettees iza miyerakka daro qeerinne gita asati beettosona

makinay daro birata caannidi eqqidi beettees iza sinthenka eqqida booththa shurabe mayda heedzdzu addeti beettosona

Elida haaththa bollan haylandera haaththey uttidi beettees iza miyerakka qasse arba minci oha giza xuufeykka dees

boro ooththeti she diza ogeza bolla eqqida issi medho may7omayda oyddu addetara etarakka diza issi adde zaarabettosona

Birataninne shubon birdettida geeththan korontey eqqidi de7ees miyerakka keeththay beettes.